Kuduraalee fi muduraalee: Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomisha qotee bultoonni yookiin dhalli namaa lafa irratti oomishanii nyaataaf itti fayyadaman yookiin immoo gabaatti geessanii galii irraa argataniidha.